..dzakaɖeƒe, eŋu vi aɖe le fi mi, eŋuɔ le blu, amo tɔ ɖe eŋuɔ wo godo, ame ɖɔo ɖiɔ kuku yibɔ, wodo awu yibɔ, ame ɖɔo do awu ʋi kple yibɔ, eŋu dz0…

Alẽvi ʋe aɖe tɔ ɖe eŋu gbɔ. Eŋuɔ, wosi aŋɔ amakpa mumu ƒe dzesi ɖe ŋu. Eŋuɔ tsɔ agba gbogbo, amewo le ŋuɔ me. Ame ɖewo tɔ ɖe eŋɔ ƒe megbe, Ame ɖewo le axadzi.

Gbadagbawo tɔ ɖe exɔ ɖe ŋgɔ, ɖeka xɔ abi, woame eve wobɔbɔ ɖe gbɔ, ɖe.. woame eve wotɔ ɖe aŋi, ati vovovowo le woƒe megbe, wole kpekpe ɖe eke xexɔ abie ŋu, exɔ gã aɖe le woƒe megbe hã.

Nyigba ƒuƒlu ati aɖeke mele fi mi o. Amewo nɔ anyi ɖe kposɔ vovovowo dzi. Ame ɖewo ɖɔ kuku, ame aɖewo kpla akpɛte ɖe megbe. Amea ɖewo hã wole zɔzɔm. Kposɔ ɖewo le ŋgɔgbe. Wozɔ yia ɖe edu bubu me.

Eŋu yibɔ aɖe ŋutsu hatsotso ɖewo tɔ ɖe axa dzi evea. Eɖewo le ŋgɔgbea nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka tɔ ɖe eƒe axa dzi wɔme eve hã le fi mi. Ɖevi tukui le eƒe ŋgɔ. Wole nu nyui ƒe dzesi nam ɖevia.

Abe sukuxɔme ene. Ame vovovowo nɔ anyi ɖe suuxɔame. Ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo, kɔmpita le woƒe ŋkume wokɔ le dɔ wɔ. Ame aɖewo le nu ƒom. Ame aɖewo hã wotɔ te ɖe anyi. Wosi aŋɔ ʋi ɖe exɔa me.

Habɔbɔ ɖewo le zɔzɔ le lɔɖimɔdzi wolé nutata ɖe ɖe asi abe akɔdalawo nene, habɔbɔ amewo sugbɔ, ame ɖewo ɖɔ gaŋkui ame ɖewo le awu ʋe me, atiwo le woƒe axa dziwe.

Nuɖuɖudzraƒe, nyɔnuvi aɖe tɔ ɖe aŋyi lé nuɖuɖu ɖe agba, agba ʋi ye. Ŋutsu woame eve wotɔ ɖe woƒe megbe, nuɖuɖu vovovowo le afi ma, wole agbadɔ ɖe ɖɔme, nyɔnuvia le nu ko, ŋutsuwo do awu ʋi…

Dɔwɔlawo ɖe. Ɖeka tɔ ɖe nugome le dɔ wɔ le dziaƒo. Woame ve, ɖeka ƒe awu le bluu. Woɖiɔ kuku ʋee. Ilɛtrikikawo ɖewo le aŋutiɖiɖi, eɖwo le amakpamumu, eɖewo le dzẽ, eɖewo bluu, eɖewo le yibɔɔ ɖe.

Gbadagbawo tɔ ɖe lɔrimɔ dzi. Wotɔ ɖe ŋu gbegblẽ aɖe ƒe ŋgɔ. Ɖeka le foto ɖe woe, woame ɖeka, eve, etɔ̃. Dziƒoxɔwo hã le woƒe megbe. Mɔ dzi petɛ wɔ basaa. Ati ƒuƒuwo hã le mɔ dzi.

amowo la kɔda nyɔnu ɖeka kó agbalēvie kɔ le nugoɔ me de susuewo tɔ ɖe wóƒe megbe nyɔŋua ɖeka dó awu dzĩ, eɖe wɔ tá yibɔ susoewo le megbe le wokpɔm nyɔnuɔwo sɔgbɔ la fimá

Esewɔƒe aɖe, amo su gbɔ le exɔa me, eɖewo do gaŋkui, eɖewo le asi te ɖe emɔ dzi, agbalẽ e woƒe kplɔ̃ dzi, ekplɔ̃ vovovo kple zikpuiwo le fi mi, amewo do awu yibɔ, awu dz0, awu hee e…

Ɖeviwo, ame tsitsiwo petɛ wodro nu ɖe ta. Eɖewo bla avɔ ɖe woƒe nuwo ŋu, ɖewo kɔ aba de woƒe nuwo dzi. Wodo awu vovovowo, ɖewo do afɔkpa, ɖewo medo afɔkpawo. Wotɔ ɖe fli me.

Amewo ƒe ƒuƒoƒewo. Yameŋu gbegble aɖewo le fi mi. Ame aɖewo tɔ ɖe anyi. Ɖevi aɖewo hã wole afi mi. Ame aɖe do awu yibɔ. Agba, kɔpu, tɔkpo kple nu vovovowo le fi mi.

Gbadagbawo le zɔzɔ le lɔɖi mɔdzi. Wodo Gbadagbakukuwo, wodo woƒe awuwoɛ. Eƒ, woƒe ŋu le megbe na woɛ. Amewo le eŋuɔ me. Ɖuɖɔwo le lɔɖi mɔdzi. Gbadagbawo ɖeka, eve, etɔ̃, ne atɔ̃, wo sugbɔ. Exɔwo hã le woƒe megbe.

Etsiƒuƒe, ŋutsuvi aɖe le tsie me, etɔ le atiewo ƒe megbe , eneti osu gbɔ ɖe afi ma, eneti ɖeka, eve, etɔ̃ ene, atɔ̃, nyɔnuvi nɔ anyi ɖe zikpui dzi le tsiƒuƒea to le afi ma.

Ŋuwɔƒe, eŋu vovovowo le afi ma, eŋu ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, adre, wole afi ma, eŋuɔ ɖewo si a.. ŋtiɖiɖi ƒe dzesi ɖe woŋu, ŋutsu eve wotɔ ɖe afi ma.

Ame hatsotso gbogbo tɔ ɖe gakpo aɖewo ƒe megbe abe hunyahunyae dzɔ. Kpovitɔwo le avu lém ameawo. Amewo lé aflaga vovovowo ɖe asi. Ame aɖewo le drɛ wɔɔ. Kpovitɔwo hã wole avu lé woe.

Wo, ŋutsu, nyɔnu kple esrɔ̃ kple evie wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu, nyɔnuɔ ɖeka do awu ʋi kple eɖome yibɔ, ŋutsuɔ hã do awu ʋi, gaŋkui le yibɔ le ta nɛ, ahawo le atukpa me le kplɔ dzi.

Mɔ ɖe, edze abe ketekɛ ene, ame agbo sɔsɔ ɖe tɔ ɖe edzi. Ame aɖewo lé aflaga ɖe asi, ame aɖe le asikpoli ƒom, ame aɖewo hã do abɔ ɖe dzi, ame aɖewo wɔ abe wole gbe dom ɖa. Amewo do awu ʋi kple awu yibɔ wo.

eʋuwo le lɔɖi mɔdzi eʋuwo yibɔ ɖe eʋu ɖeka eve etɔ̃ ene atɔ̃ adē adre amewo tɔɖe eʋu ɖeka ƒa xadzi ameɖɛwo hã tɔ ɖe mɔ godó meɖewo le mɛgbɛa aflagawo le ʋuɔwo ŋu

Kekuƒe, amewo blu ke, ame aɖewo le ke kum, ame aɖewo tɔ ɖe anyi, zikpuiwo le fi mi, ame aɖewo le awu yibɔ me, ame ɖewo le awu ʋi me, ame ɖewo lé sofi ɖe asi be woaku kea.